Gola bi mëngi tog ci kaw banxaas ci garab. Jër benen loxam bi tekko ci kaw banxaas bi golo bi nag ci yaramam bi më ngi am kara bu nuu ci boari kanaman bi ak ci noppam bi ak ci loxambi më ngi am loxawa sokola.

Ci biir nékg bi mi nga am ay baŋgyu mag ay ban yu mag yi sokalam ñi ngi am ay ngeganaayu baŋ seen kaw ci diggé bi më ngi am taabali weer bu ñyuul.

Loxo bi mu ngi tiye boros, boros bi nag mu ngi am lu xonxo, si kaw ak si tée caay bi di suuf, mu ngi am lu ñuul.

Ay góor ñi ngi taxaw góor yi nak ay tabax karleer ñi ngi sol seenyeer tabaxeekaay ni so seen mbaxana ci seen bopp më ngi am ñenee ñu taxaw rangalante ci ñoo mu am ku tee peer ñi ngi xool keneenki ku nekk ci kanab ku sol lu xonxol góor bom noon mëngi sëgg.

Ci kawkeeti jàngekaay bi më ngi am lu nete. Mu am ay bind yu sew yu xonk ak ay bind yu rëy yu blu. Nyun fa deseene tamet ñyaari jigéen ak gënn. Jigéeni nekk ñi ngi dëbb keneen ki më ngi bot doom.

Ci kaw yoon bi mi ngi am ay nit ñi fay dox, mi ngi am benna jigéen ba sodire olaf , enu suw bu orange ci boppamb , mu am ci booram ñaari xale yu góor yuy dox di den ci boori yoon bi , nak mi ngi am ay sank yun takka ci kaw garab ak ci liili.

Jigéen bi mi ngi lett tubbaale ci boppamb tubaale yi nak mun nay amale ci digg bi jërmis letti ko ci gannaaw yokk tubbaalé yi tamit mees bi gudd mi ngi sagaal boppambi sol weer ci canamam.

Fas bi mungi daw l, fast bi nak ci yaramam bi më ngi am la sokola ak ay taas yu weeh ci kanamam bi ak ci tankam yi. Ci boor bob non nak ci tol bi ci fu mi daw më ngi am ay garab yu ku wërr.

Haley bi, haley bi jàng la, mungi sol yiré jangeekaayam bu weeh. Mu tekk sagam bi ci kaw taabl. Sagg bi nak sagg bu bulo la mungi am ay bind yu weeh ci kawam.

Garabindaw yi ñungi am ay tontor seen kaaw, tontoori nak ñungi am lu refet, lu orange ak lu xonxo.

ñaari jaaru, ñi ngi tege ci kaw lu weex, jaaruy yinag, ay jaaru wheesleen ay jaaro nopu, yi jigéeni di sol, jaaro yinak ci kaw mungi am lu beex.

Góor géy më ngi taxaw mu am bal bu nekke ci kanamam góor bi nak footbol catt la më ngi sol lu weex tubaye bu gante ak mubu mu sol kawaas bu weex ak ay dalle.

Jigéen bi mi ngi taxaw juxe gannaam, mi ngi lettu meyci gudd ci boppam bi , meyci nakk ñu ngi am lu ñuul ak lu xonxo.

Jigéen bi ma ngi toog ci kawbak bu ñoo më ngi so roba bu budd bu bulo ci yaramam bi sal dàll budd yu xonxo ci tanka bi mu def kaala ci boppam.

Nit ki mëngi sol ay dalle bugsi, dalle bugs ci nak, mëngi am lu weex ak lu xonxu ci yaramam, lu xonxu li ming ci suuf ak ci weet bi, ak ci gannaw.

Ci biiri fi ñum fa rang la ay bank , ci digg ba ngi nag ba ngi am taabal bu guda bu ñuul, taabal bi nak ci kawam ngi am ay palaat , ci kaw palaati ñum fa def bol bu ndaw, bu weex ay kudd furset ak ay paak.

Tali bii mi ngi amit ñaari boor, ci boor bi nekk ci kana mbi ngi am auto bu ndaw bu ñuul biy daw di ñyëw lampam yaangi tàkk. Ci booram bi ngi am nit ku yég ci welo raay na moomta mingi daw i ñyëw , ci boori nit ko noon tamit mi ngi am welo bi daw ci ganaw di ñyew , ci beneen boor bi mi ngi am auto bu ndaw bu weex biy daw di dem.

Ay polis ñu ngi dox ci kaw tali, mu am ñu nekka ci gannaaw am ñu nekka ci kanam, ñu ngi sol seen baxana. Yu nekka ci kanam nak ma ngi am ñu sol ay mbu bu yu bulo yu foor am kenn ku sol mu mu bulo bu foorut , mu am ñaar ci ñoom yu ngi sol ay mbu bu yu orange.

Lu paalupaabi bi ngi taxaw ci kaw garab, bi ngi lekk onoori garab, b tontoori garab bi nag tontoor yi weex la, lu palupaabi nag ci yaramabe bi ngi am jaxas lu nuul ak lu weex, bu am ayyeneen taas yoxon.

Bang bi bëngi am lu xonxo ci toggeekaay bi ak fi nityi di wéero ci boor bi fi yii teg seen loxee mëngi ame lu nuul.

Ay pakati garab bi kàrtoyi ndaw ñi ngi tegee ci kaw taabal bu weex. Pakati kartony garab bu nekk ci kanam nak mi ngi am lu weex. Ci yaramampe ci kaw lu weex laju fa bindi ay bindi yul yurey ak yu sew. Ci suufi kàrtoy ngi nak mingi am rëd bu la ak lu xong.

Garab bu ndaw bi mëngi nekk ci boori mbiir garab bi nag më ngi am ay tuntor yu nete mbiir bi bum dendool mëngi am karo.

Góor bi mi ngi taxaw di tabal bal mi ngi sol baxana banu më sol yere buñul mbobu ak tubey.

Jakk bi nënko pintir pentir bu weex ci buntu bi ma ngi am pentr bu bulo ci boori jàkka bi nak ngi am miir mu ntr pentr bu weex ci ganaaw jakka bi ma ngi am ay garabi ci bi.

Palaas nuy mu ngi am ay bang, bàngi nak seen diggë ñu ngi am ay taama. Ci kanam fuufu nag, mu ngi am géej, ci boori géej bi fu suuf so nekk mu ngi am ay garabi sibi.

Ay bagaas ñungi tegee, bagaas yi nak ay bagaas ci jangekaay la, ay pakati bindeekaay ñungi tege, mu am yeneen bindekaay yu nekk ci seen boor tege, ci digg bi mingi am palaat, palaat bu weex bu am ndox.

Jigi teglante ay dall ynt dall dall yi nak ay dall góor la ay dall góor yiniy futbale dall ba nekk ci suufna mingi am jaxas lu bulo lu weex ak lu xonk ba nekk ci kawnak mingi am lu xonku ak lujuul.

Jigéen bi bë ngi taxaw soor robo bu gudd bu weex ci kaw robo bi nag bi ngi am ay peer më ngi defar kanamambe tàkk më soor jër kaala bu mag tekk ci kaw më soor kaala bu mag bi nag bu weex la bu ngi watat jigeen bi nag siyt la.

Ci birnéeg bi bëgi ab taabal bu gudd bu mag banjuul ci kaw taabal bi bengi ab bu teele ndox ak palaata bu teg ci kaw ci boori taawal bi na bagi ab ay bani nyuul.

Turnawis bi nag më ngi tege turnavis bi nak nëngi am jàppeekaay bu njuul ci kaw jàppeekaay bi nag mëngi am loxong ak ci can bi bë ngi am tame loxong.

Xal bu weex bi na bigi ab loxo bokkatee ci boori nopp y mu ab bane loxo bu tege ci kawa bu kokrbingi jër pikkireekaay di ko pikkir.

Jigeengi bë ngi taxaw sol kaala bu nuul ci boppam bi ak bugu bu juul bë ngi takk lam ci loxa bi takk jaaru loxo bu mag poose wee mu defar kanamen bi.

Ci kawkarobi bë ngi am paan bi sokola bu tegé ci kawam pannbi nek bi ngi am ci bor bi 2aari jàppekaay ci kaw karobi na bi ngi am lu weex ak lu nyul.

Cor bi bu ngi daw di tbo balbi mu ngi nekk ci kanaba ba ngi sol yire fotbol akaay bulo mu am ayra du yu weex ak bind yu weex ci kawal ak tubee bu gàrt ba bulo ay kawaasi bulo ak ay dàll boxs.

Tol bi jum fa ji supame ak kerenkre bi ngi am benn paaw bu toog ci dera bë gi sol yëra wax bu jaxas bëgi sol baxana ci kaw boppam bi baxana bu weex bë ngi am li nyul.

Goor yi jingi rangalante def ñaari rangi na jigi jàkkaalo wante jigi sëgg sëpp seen loxey ci suuf jigi sol ay bubu yu xawa bla ak ay tube yu gart mu ab ñaari góor yi taxaw seen gennaaw jigi sol bu bu yu weex juñ leendi xool.

Tabax bi ñu koy tabax waay parear tabax bi nak etaas la. Amagud ay budd ci kanama mëngi am garabbu daw bu fanekk.

Guttu bu mag bu weex bi me ngi am ndoxi garaf ci biira gut bi nakk ci kanam mengi am loxong te kaw lo xong ba num pa bindi ay bindi yu weex.

Ay bag u ege. Bangi nak ñu ngi am taabal seen ndikg ñaari bang yu gàttuy gudd ñu ngi tege ci pegg taabal bi bangi nak ak taabal bi ñu gi am yaram bu sokla.

Ci biir géej be muge am aye gaal mu am ci bene gaal koxamantane mëngi am neet ku fa tonke sol mubu bu xonxu teye bante di dawal gaal bi.

Ay bagaas ci jàngeekaay nuge tege ñaari keyete yu am lu weex ak lu nuul benn sisa bu am jàppeekaay ba nete bindeekaay ak col ak ay yeneen bagaas.

Casuwer be më ngi am ndoxi xaal ci biiram ma am benn dogi xaal bon tegsi kawam ci booram ci suuf ma ngi am ay xaal ay dogiti xaal.

Ci biir palaas bi mëngi am telebin taf ci miir ngi telebinak. Njun kotaar mëngi am tamit ay ban ci di ngi bangi mëngi. Am ay taabon ci kaw taabole mëngi am ay bagas yeenteg ci kawam.

Ci dir palaas ci jangeekaa bi mëngi am xale yu fa toog di jang xaley nak ña ngi teg seen keyti jangeekaay ci kawtaabal sëgg di xool seen ke bi ma am jigeen bëlee ni jangal ba taxaw seen kanab më ngi sol lu bulo ak mbëm bu am rëdy bulo ak yu weex takk mu sor bu ñuo.

Ay guttu yi ndaw ni ngi tege guttu yi nak ñu ngi am ay ndoxi jinja seen beer guti ñu ngi am ay kubeeri weex ci kaw gut yi nak ñum fa tay kayt ci kaw kayd bi num fa def jinja.

Ci kaw pala bi weex bi më ngi am ay doomi limoon yun fa tekk ci kaw doomi limoon yina ñu ngi jër beneen limon bo xamantene ñën ko xar tekko ci kaw xaajiti limo.

Ñaari dàlla ñën ko teg ci kaw mbiir ci boori garab mëndaw dalla yi nak ay dall jigeen lee ay dalla koket yi xong dalla yi ñi nga am ay kenn seen kaw.

Ay xale yi jàng ñi ngi toog, ñi tek seen kayti jangeekaay ci kaw taabul. Naari xale yu nekk ci kanam nak, kenneen ki ma ngi sol yire jangeekaay, kenneen ki mangi sol mbuba xonxo, ñi ngi xol kayte nak , teg fa seen loxeyi du joxañ ci kayt.

Boteel bi nak nyung ko juutaal boteel binak buteene doxe garab la yundee solal nit yi sün febare ci lapital.

Jigéen bi mungi sol rob bu gudd mu sëgg, sol tekk bu gatt ci boppam bi, jël benen loxambi té yerobag , benen loxambi mu ci wéek saak.

Ganaar bi mingi taxaw, ganaar bi nak ganaar bi jigéen la, mingi am si yaramam bi ay dunxu nyu nyuul, ci boori kanamam bi mongi am lu xonxu.

Ay mag jigé taxaw def ay ran jigeen ak góor. Ci kana mi nit ku nekknak bi ngi am saaku maalu bu daw ak bu mag. Ci kawam b ngi am saaku soble duuleen ñaari poti tamaate ak gut bi neegar.

Ki mu ngi taxaw sol yirab basin bu sokola bum ñaw dagit ak sipa sipabinak sipa bu guddu la bu wacc basi suuf.

Si biir palaas bi mi ngi am ay bang, ay bangi néeg yu mag, bang yu nekk ci kanam nak ay bang yu sokalaa lej, ci seen diggi mëngi am taabali weer.

Jigéen bi mëni sol kaala ba nuul ci boppam bi, mu ci biiri tooli mboxa, më ngi dagga mboxa , me ngi jel yenna mboxa yi nak tekku ci loxam bi.

Xale yi yi nge tog ci kaw ay toogu yu gaat ay góol ak ay jigéen jigéen yi ñi nga def kaala seen bob mu am jigéen bi bindi ba ngi sol kaala bu ñuul ci boppamb mu nge nekk seen kanam.

Jigéen bi mi ngi taxaw, sol robbu borode bu guddu, mi ngi defar kanamam bi, sool teg bu ñuul ci boppambi, sool dàlle bu guddu tiye poset.

Jigéen bi mi ngi taxaw ci kanam buntu weer, mu ngi sol robbu bu guddu bu am lu bulo ak lu sokola, mu sol tekk bu guddu ci boppam bi, mu ngi gammu, dumoo yu taxaw.

Ci kaw tabul bi nak nu fa tkk palaat bi nag më ngi am lekk are dogati dogatelë br tg ko bor ël soos, tamitay bute buteylu kaane ak buteli jumb.

Ci bënd pagaas bi më ngi am b ay puno ak ay taabal ak yereen bagaas bagaas yu nekk ci kanam nag taabll taabal ak ay ban ci diggi bangi ñum fa teg taawal bi.

Ci peggi géej binak mangi am ay taabal yun dafare bant. Ci kaw taabuli bant nak më ngi am ay jënn yun fa weer ay jënni cobo.

Ñaarijigéen ñi ngi toop gaakallo, ci seen diggi më ngi am paa, jigéeni nag ñi ngi defar jet ci seen pegg, bi nag më ngi am ay taabuli bant, ci kaw taabuli bant yi nak, ñum fa weer ay jeni kobo, më ngi am benn góor buteeposbus di dem.

Jigéen bi mongi taxaw ci kanam buntu keur mongi sol yere mbasin bu weex mung ko naaw robu bu guda mo am ay taf ci boore birr bi mongi sol kaala bu weex teye poset ci loxam defar kanamam.

Ay nit ningi ran ay góor ak ay jigée ningi rang ci palaasi sannéekaay karte.

Si biir bool bi mingi am ay untu, ci kaw untu yi nak ñum fa frecc ay sëbla yu xaaran, ci kaw untu bi tamit më ngi am beneen bool bu ndaw bu weex, bu fat teg mi ngi am gñeex untu bi.

Ci kaw kara bi ñu fa teg feeri kuran, feeri kuran bi nak, mi ngi àndak kiila, ci feeri kuran bi nak ci kaw mi ngi am lu bulo ak lu weex.

Ki ñu fa tegg ay garab, ci ron tabul bi ak ci kaw tabul bi, ci ron tabul nak mungi nak më ngi am ñetti bu teeli garab yi ndaw . Ci kaw tabul bi me ngi am carton yi garab bu ndaw , ci kaw carton garab bi nak me ngi am mëngi am lu orange ,lu nete ak lu weex, ñu bindi fa ay bindiy weex.

Ay gurbi xale ñi ngi took ma am ñaar ñu taxaw ni toog nak. Mi ngi am kenn ki mi ngi dàlami dugal ko ci loxam ma. Am kenneen ku toog tey payp buñu xaley nak ay xaley góor lan ma. Am benn xale ba jegeen bu solmbu bu xomku toog seen deer.

Joori bitakola nuge tegeh joori bitakola ye nak më ngi am yu xoleeko ak yu xolleeko woot mo am tame yeneeni yoo xamantene sn yeneen boore ñi ngi xolleeko seen beneen boor bi xolleeko wot.

Nyetti bang ñi ngi tege ci kanam mbunt mu am ban bo xamamtene nak ci suufu woñ la waaye ci kaw lu weex la bu nekk ci digg bi moom tami ci suufu woñ la mu am lu weex ak lu ñuul mu am beneen bu nekk ci wetam bu am lu ñyuul.

Buteer bu ndaw bi ñu ko tekk buteer bi na buteri laskolonder buteer bi ma ngi am kubeer bu nete buteer bi ci yaramam bi më ngi ñuul ci kaw ñu fa bindi ay bindi yu nete.

Loxa bi buteel bu ndaw bu ñuul. Buteel bi nag më ngi am ci kaw kubey rambe nëpp bu fa nekk bu weex. Ci yaramam bi ñu fa bindi ay bind yu xonk. Ak ay bind yu weex yu rëy ak yu sew.

Jigeen ak goor ñu ngi toog, jigéen bi mi ngi toog si kaw goor bi, goor bi mingi sol yire mbaseen xaftaan bu weex, ci boppambi mung fa sol mbaxana bu sokola, jigéen bi më ngi sol yire bu xonxu robbu, ci loxo yi ak ci boori ndigg bi më ngi am ganitir yu weex, mi ngi takk jaaru, defar kanamam bi, takk musur bu ñuul.

Tolli ñambi la ñambi yi nakk yumfaj yi maga guno. Way ñu ngi am ay xopp.

Ay gurupi nit ñu ngi sol ay mbaxana ak mbubu yu weex, ñu gi ci kaw yoon, ñeneni nekk ci kanam, ñeneen ci gannaaw, seen diggi nak mi ngi am njiiti réwi Adama Baro mingi taxaw si kaw ooto, si kanamam nak mingi am ay oto, ci gannawam tamet mi ngi am ay oto.

Loxo bi mëngi tiye guttu, guttu bi nak, gutti diw la, diwu yaram, mung ko juutaal, gut bi nak ci kawam nyun fa desin ay kakkumba.

Ci kaw taabul bi mongi am ay bagaaz ay kelé ay rëdekaay ay pontu bena caas bu am tii ci biiram ak ay pot.

Ci pegg géej bii mënga am ay nit yi fa nekk mu am ci kanam ay nit yu taxaw ay tubaab ay nañu beex mu am benn jigén duñu utaxaw seen biil ñoom epp ñu ngi sol yëre olaf ay yere waxs géej bi nakk ci biiram mu nga am ay gaal.

Siwo bi ñuñ ko tekk ci kaw-karo, siwo bi nak ci yaramambi mu ngi weer, mu am kubeer ci kaw, am jàppeekaay ci boor bi.

Kayite bii mi ngi amlo nete ci yaramoon bi ak ay bind yu xonko yu mag ak yondor kayt bi na kayti arkoraan la.

Ci palaatu weñ bi ñum fa yàkk ceep ceep bi nakk ci kawa mi ngi am ay lijum ay sufame ay batante karot jaxatu pataad ak ndawal bu nekk ci digg bi ci boori nak mi ngi am ay bisaab bëgéej.

Ci i biir palas mugii am ay bang ay bang yu mag yu wèèx ak yu ñuul mu am ay tabal ay tabal yu sokala ci biir bi tamit ñum fa taf benna séétu ci bóri tabal.

Ci kaw yoon bina mi ngi am ay auto yu mag ato yu mag yi na ao y defar yooawybn aasuuf yunpa jóor ay suufi xong mu am benn welorider bi daw më ngi am nit ci kawam.

Gór ak jigéen ñi ngi sol yirèh basin buñ dèf otess. Gór bi mugii tóóg jigeen bi mugii wèru languko, jigeen bi mugii sol tèk ci bópambi defarr kanamam teyeh sak bu ndaw ci loxom bi, gór bi mugii sol dàlla bu ñuul sèèn ganaw na mi ngi am ay baŋ yu wèèx .

Ci biir palaas bi mi ngi am ay baŋg ci diggi bagi. Mi ngi am ay taabalu weex ci bir palaasitoy mi ngi am ay paronsor. Mu am ay nit yi toogée ci benen bor ak benn gore bu taxaw. Ci garnaaw palaas bi nag lu ko war mi ngi am ay garabi sib.

Ci biri toll bi më ngi am ay garab ay gara bi papaaya ak ay gara bi ñambi. Ak gara bi sidi ak gara bi mbangu. Mu am benn papaay bu nekk ci kanam nag. Më ngi am ay doom bi kawam.

Ay gor ,ñingi tog ci kaw bangi siis, di tëgg sabat, ñi ngi jaakaarlol géj, ci kanam nak mëngi am ay mbaariña, seen ron mëngi am iland.

Cii birr palaas bi mongi am yoon ci beti ci peegi yoon bi mongi am ay ñax ci ñaari booru yéppa mu am ay garab bi sibi mu am ay lampa yu neka ci suuf ci beneen borr ci boor bobu nonu fu lampa yi neka mongi am ndox fi nitti di sango ci beneen boor bi mongi am ay laal yu ñuul yu nu rangalante.

Ni ngi teg bisaab ci kaw bi saap bi nak mi ngi am ñaari pott poti ndatt tamaaté bu mag ñum fa nat bisaab ak poti mw bnb ñum fa natt bi saab.

Ay auto ñi ngi taxaw ci pegg yoon mu am autocabiyon bu mag bu nekk ci gannaw. Ak auto bu xawandaw bu weex bu nekk ci kan.

Gutubi ñu ko juuta gutu bina gut diwu yaram. Mëngi am kueer bu wexci yaraamb gabakuwexci lu weex li. Nu fa bindi ay bindi yu xonku ak yuñuo. Ci lu buloli ñu fa bindi ay bindi yu weex yi sew.

Palaas bi mi ngi am ay ban ci digg bañi mi ngi am taabul bu gudd bu mag ci kaw taabul bi ñu fa lal monsa bu weex ci kaw morso bu weex bi ñu fa tekk ay yeneen morso mu am benn potifala bunteg ci diggi be ci boor bi nak më ngi am ay mbaar ak ay garabi ci bi.

Se kaw palaat bi ñum fa teg ay lekk lekk yi nak maalu la buntegee boor ci booram m ngi am maji jumbo ak jën bun féeril ci kaw palabatam mu ngi am beneen bool bu weex bu am lekk ci biiram.

Ci biir palaas bi ci diggi bani mingi abci kaw taabal bina mi ngi am ay bagaas. Ay kaasweer yu ndëpp yu budd ak yu gatt. Mu am pati buñuum pati polaaw bu teg tame ci kaw.

Jigéen bi më ngi sol yirambasin bu weex buom am ay dawal yi sokolaa ci suuf ak kawci boori baat më ngi sol teg buñul ci boppambi defar kanamam bi jër benn loxambi tekk ci mbagam benn loxambi mu ko teg ci taabol.

Palaas bi palaas i jaayékaay lekka , ni nga am aipot ak ay guutu yu nrangale ci dekk yu am lekk seyn biir, ay potti tamaaté ak ay gutu bi néegaar ak yeneen pasonl lekka.

Kër bi më ngi am buntu neeg bu sokola, ñi ngi karo ci suuf, ak ci pegg neeg yi tamit, ci benneen boor bi mi ngi am pentir bu sokola, benneen boor bi më ngi am pentir bu nete, mingi am ay palanteer, ay palanteeri weer.

Nyaari pat dalla ñu ngi tege ci kaw karopb dall yi nak ay dall jigéen la ay dall carax ci suuf më ngi am lu ñuul ci kaw më ngi am yperi fannas ay per yu orange yu bula ak yenee ni per yi jaxas.

Ñi ngi joor ay pobar, ay peppu poobar, poobar yi nak niy deen ko di jëfandeko suni tog.

Nyente xale ñu ngi dax ci kaw yoon ñaari nekk ci kanam ñi ngi eno ay sewo mu am ñaari nekk ci gannaaw keneen kaa ngi dem keneen ka ngi ñow ki ñow nak bi ngi am satala ci loxam sen gannaaw mi ngi am ay góori patonke.

Nyaari dàll ñi ngi tege dall yi nak ay dall boxleen ay dall gore dall yi nak ay dall yu weexleen ñi ngi am ay laas yu weex ci laas yi ci cat bi mi ngi am bind bu ñuu ci boori laas bi ci dàll bi mingi am ay bindy orance.

Nyaari bool yu nga teg ci kawfalaat weex bool bu ñuul ak bool bu weex bool bu weex bi na mingi am maaxe maaxe bi yum fa tëmbalkaane ci bool bu ñyuul bi mi ngi am pindi bun togg ba pare.

Ay xale jigén yuy jànge ñu ngi toog ci bérpalaas ci jangeekaay ñu ngi sol seen yire jangeekaay yu bula ak mu am ci baat bi lu weex ci seen gannaaw nak mi ngi am benen xale bu goor bu toog mi ngi tekk keyete jàngeekaay bi ci kaw taabal be di bindi.

Paabe mungi tog di rabbu sehrrr, mungi yohre rabbeekaay bi ci loxom, mungi sol mbaxana bu bleu, bu am ay reddu, mu sol mbubu bu njull bu am ay bindy yu nete ak tubay bu weex.

Ci biir géej bi mi ngi am gaal, ci kaw gaal bi nak mi ngi am goór bu fa tog. Ci biir gaal bi mi ngi am ay jën, góor bi nak mi ngi jël jëni di ko def ci pann bi, ma am pan bu tege mu ngi am ay jeen.

Kët bi ñun ko pentr pentri domital ak lu weer ci kaw mu am lamp ci kaw ci paran bi ma nga am bam ay bàn yu ñyul seen diggi ma nga am taaba nekk bi nak ma nga am paranteeri weer.

Jigeen bi mi ngi leetu tubaale, ci boppam bi tubaale yi nak mun leen dajala ci digg bi, yokku fa mees mbum def tiiree ci kaw, jigéen bi nak mi ngi sol ceen ci batambe, sol mbubu bu am lu weex ak lu ñuul.

Jigéen bi më ngi taxaw sol yereem balsiin bu ñuul, bum ñaw dasipa ak daggit, sipa bu gudd ci mbug bi mun fa def ay taf yu weex , ci boori baat bi ak ci dëndbi , më ngi takka mu sóor, te paset bëndaaw ci loxam bi , tàkka cenn ak jaaru defar kanamami, jali beneen loxam bi wéir ko ci meel bi.

Ci keyti xibaar yi nak ci digg bi mëngi am poto aadama baro president yi gambee bi ak loyaa daabo ñum fa bindi nak ay bindi yu kong 1u nekk bind yi nak ñënga waxne baro mu ngi tawat loyaadaab ci saaga yin koy saaga.

loxou be nak muge teye gotou deewe yaram gotou deew bu ndàw mug ko juutal muge am saañ bu orance ci yaramam be muge am lu orance ak lu weex se lu weex fum nekk nak ñug fa bindi ay bindi yu nuul yu raye.

Ci kaw palaat bu ñuul bee ñuñ fa tekk ay lekk lekk bi nak mbokx la bun baxal ba pare tegee ko boor ak ombulet.

Ci biir néeg bi mi ngi am ay lal ak ay almuwaar ma am benn lal ba am lu weex ak unu ñum fa tekk mat la matla bi nakk mën ci mbuus.

Pitchi bi më ngi taxaw ci banxaal ci garab picc bi nakk më ngi joxe ginnaam ci yarami picc bi nak më ngi am ay dunku yu weex ag ñuu picc bi më ngi am gémen ti gudd mu ngi xool ci boor.

Palaas bi mi nga am ay néeg, ak ay garab ci bi, ci suuf ma nga am nax, ma am yoon ci digg, ma am benn tubaab, góor bi dox ci kaw yoon.

Goór bi mëngi sol ci mis bu weex tek natte kaay ci baatam bi. Sëgg di ñyaw ci kawtaabal bi namu patek yire ci boori bopp masin bi. Di ñyaw yire bi bopp masin bi mëngay tege ci kaw taabul.

Guutu bi ñu ko juuta guutu bi na guutu diwi yaram na më ngi am kubeer bu sokola ci yarami gut bi ñu bindi fa weslin bi wane na diw weswin.

Ci palaas bi mëngi am ay nit ñu fataaw ay góor ay nit ñu ñuut ak ay ni ñu weex ñi ngi gàddu seen wëlis ñene ni gàdd seen saak ma am nag ci miir bi teebn fatax tele bi iñu kotaal.

Garab bi mi ngi am ay xob ci xobi nak ci kaw mi ngi am tontor bu kong ci biiram mingi am lu xawa neté.

Yaaya jamme ku doonoon president yi gambeer bi më ngi taxaw jeeb wax më ngi salo mbaxana bu weex ak xaftaan bu weex ci yaramam ci kanaawam nak mëngi am ay nit yi fa toog.

Ci biir nekk bi na ci pegg bi nim fa teg almoir armoa bi nak ci biiram ngi am gñaare yerey weex yin fa tekg armoi bi nak amut buntu.

Guruppinit ñu ngi taxaw ma am ci ñoom ay góor ak ay jigéen ni nak ay jàng kat leen ni ngi sol senjire jàngeekaay goor yangi sol simins bluweex ak tubey jigéen yangi sol simins bluweex ak sipha bu gart.

Ay góor ni nge football më am nyaar siñoom ñu sol ay mbubo yu xonk ak tube yu gaat yi bulo ñenee ni ñu ni sol ay mbubu yu weex ak tubey gaat mu am keneen kinag mu nge pus ku sol lu weex.

Ay jàngekat ñi ngi taxaw def raŋg sol seen yira jangekaay góor yaa ngi taxawe boor jigeen yaa ngi taxawe boor num nyepu ñi ngi jubal benn palaas di xool nu nekk seen kanam nu neka sen kanam nak jigéen la më ngi taxaw di wax sol lu ñuul ak góor mu ngi sol mubu bu weex ak tubaye bu ñuul.

Ay dall maraak ci goor ñi ngi tege, mu am bu weex bu nekk ci ganaw , ak ñaar yu nete yu nekk ci kanaw. Ay peer dalla yu neteyi nak seen biir bi më ngi am lu weex mu am ay bind i ñuul.

Juróo minit nu taxaw , mu am ñeenti ci ñoom ñi ngi taxaw ci kaw lokal phom, ñetti jigeen ak bena goor, bena jigéen bi moom mi ngi taxaw ci suuf seen bor ñi ngi teg nak pann bo xamantane ñu koy ruut, mu am ñaari jigéen yu tee kayte.

Buteel bi ñu ko taxawal buteel bi nak mi ngi am garabi ndox biy faje ci biira. Buteel bi më ngi am saañ bu bula ci yaramam bi ñun fa bindi.

Jigéen bi mëngi taxaw soral bogaat bu em ci loupin më ngi tee mayk di wax më ngi tefar kanamam be sol tegci boppamb soldaley gudd më ngi taxaw na colosant tankanb.

Jigéen bi mu ngi lettu mees, mees bi nak mun ko xarji ci diggi bi wàche yene ni ci boor, mees nak ay mess ci guddulel yi ngi wàcce ba ci ndiggi bi.

Ay góor yi ngi football ñaar ci ñoom ñu ngi sol ay mbubu ak ay tubay gatt yu xonk ci mbubu bi nag ñu fa def rëd gu nete ci digg bimu amkeenk kwaci weex ñoom nak ñi ngi daw di xeccante baan.

Janqa bi më ngi taxaw ci kanam buntu bu sokola më ngi sol yiram base roubu bu gudu më ngi am taf ci boori dëne b mi ngi sol mees bu gudu ci boppambe sol dalle yi ñuul taxaw tee ndigen be.

Gudt bi ñoon ko teg ci kawtaamu gudt bi nak gudtu diiw bu weex më nga am bindi bu ñuu ci kana.

peggi géej bi mëngi am ay garab, bi gatta ak ay garab bi gudd, ci pë garab yi nekk na ñu ngi am ñax, ñaxi waw ak ñaxi tooy, ci peggi géej bi taé, mi ngi am ay bant gi fa nekk.

Ay nit ñi ngi taxaw ma am ci kaw yoon biñu fay dem am ñiy ñëw ma am atoblo bu nekk ci gannaaw ak tami ceretimbaam.

Talibi mi ngi am ñaari boor, mi ngi am ay auto yi daw ci kawon, ci beneen boorbi, mi ngi am outo bu ndaw, bu weex, bi daw diñu lampam yaangi tàkk. ci beneen boor bi, mi ngi am ay auto taxi yi daw di dem.

Ci pégg miir bi ci boori paranteer bi, mingi am garab yu ndaw yu am ay xob. Ci xob yi nak fuñ nekk, ñu ngi am ay tuntor.

Jigéen bi më nga taxaw tendigam bi mi ngi soon robb bu em ci lu pri bu gàtt mu am beneen bu teg ci kawam bu wàcc ba ci suuf yire bubbulo mi ngi def teg ci boppam bi defar kanamam bi.

Ci kaw taabul bina, yunu fa teg -sokoa, sooy sokola bina më nga am cubeex, më nga am ci yaramambe lu sokola, ak lu weex, ñu bind fa ay binde yu weex, ak ay binde yu ñuu.

Ay goor yi ngi toog ci kawban so seen xartanak seen baxa li më am ñina ñu took ñatt nit ci pasan talal seen tank yi ci suuf nak mëngi am guro ci boole guro bi mëngi am ay bool yun tecklan.

jigéen bi më nga taxaw sol yire mbasin bum ñaw ropa bu gudd bu amul lox ci boori ween bi na mum fa def xay janiteefi jigéen bi mëngi solteg ci boppam bi bum pop ci digg bi wàcce yeneen mëngi jë loxam tekk ci boori noppam bi tiy jaaramb beneen loxam bi mum fatee paset bu ndaw.